So dis woman like dis she don prepare her local food she sit down for ground dey enjoy her local food wey she prepare with two plate of food wey dey her front and her dog wey dey her side dere and di way di environment dey na local place e dey di house sef even di house sef na mould house so na local place she sit down dey eat like dis on top mat with some natural trees wey dey her background but I sure sey na local place na rural area wey she sitdown she dey enjoy her food with two plate of food for her front and I know sey after dis food wey she dey chop like dis let sey maybe she fit lie down for dat mat sleep becos as far sey na local area na rural area, notin go come disturb her, she dey try enjoy hersef with her food any one wey come she fit help out but as she dey now na hersef and her two dog wey dey her side wey she dey enjoy her food with any how any how after di food she go still go back to her place she go still go rest becos now already she dey ontop mat.

So dis picture dey show wan woman wey sit down for outside dey enjoy di mid local snacks. She wear pink cloth with blue hand cap and she dey pour tea from wan sliver kettle go cup. For front of hr, e ge big try wey full with fried opad snacks, di caption wey dey on top di piture talk sey, enoy local meal meaning sey na traditional food she dey talk. Di background get plenty green plant wey mek di place fresh and natural. Dis kind setting na normal thing for many villages go dance wen pipu go sit down together enjoying food and gist. Na big part of hospitality wey planty for part for African places. E mean sey [ i [ u dey share love and friendship. Di way she arrange everything show sey e be like sey she dey prepare for small gathering or family enjoyment. Di sliver kettle and traditional course, show sey dey still own their culture well well and on top dat, di three cups wey she dey pour di tea for there, all of dem get flower flower design for their bodi wih white color and e dey sure sey di family meeting wey she wan organize e go hold with hpip where den go sit down, relax dem sef. We sur sey de still dey get peace of mind for their village and una go see sey di surrounding sef, e dey very calm and quiet even though na village but still e dey still get peace of mind for di place dat y she sit down with her cup and her baked snacked with her catering so dat she go serve her family member anybody wey come de go sit down joli together wey se don really prepare for dem so dat at di end, all of dem go dey peace of mind, de go enjoy their sf de go even maybe de go still arrange for anoda gathering wey de go fit do again for di next time.

Professional drone mining, nor be just to carry drone dey fly, e get some things wey person go do before e go fly drone, di first thing wey di person go do, im go do proper preparation, before person go even fly drone, in go first check di environment, im go make sure sey, im go make sure sey everything dey okay, im go make sure sey nothing dey go be obstacle wey fit cause wahala for di drone. Im go also check weather because if rain wan fall or wind too dey strong, e fit spoil di drone flight. So before im go start to dey fly drone im go make sure sey im don check all dis things well well. Di person wey go fly di drone e go first do pre-flight check, in go confirm sey battery full, in go make sure sey propeller dey intact, camera dey work well, and all control switch, all of dem dey work well well, before in go even start to dey fly di drone. Now after in don do all di preparation like dis, if in see sey everything dey okay, di next thing wey in go do be sey, in go take off di drone, wen in don prepare finish, wen di preparation don complete di person wey go fly di drone go position di drone for better place, in go connect am to remote control or software wey go help am control di movement. For some professional drone e fit need GPS connection to help am stabilize for air so dat nothing go cause wahala for di drone. So after in don take off, di take off fit be manual, or professional, e depend on di kind drone wey di person dey fly. So after in don take off, now di way in go fly di drone be sey, in go dey fly am small small for air, in go dey fly am till di drone don reach where di person wey dey fly am, e want. So as di drone don reach there, wetin im go do be sey if di drone na for security, in go dey move am, so dat im go see sey, di thing wey in do di drone na wetin in dey do. If di drone na for farming in go make sure sey in dey move am, so dat di drone fit observe di farm, di drone fit check plants, di drone fit check weather to see sey if weather dey okay for di farm or e get wahala for di farm. So as di thing don finish like dis, di person wey dey fly am if in don test am finish, in go now fly di thing up small small come down, after in don fly am come down, in go dey check di drone again, in go check sey battery never die, in go check sey di camera still dey work so dat in go know sey nothing happen to di drone.

So dis farmer wetin happen here be sey, e don already cut all di potato wey im go plant for im farm and im don already make sure say di potatoes all of dem dey ready for planting so wetin e dey do here be sey e dey try show dem how dem dey plant am because no be anyhow person go plant potato, if you plant am anyhow e go rot ten for ground e no go grow and normal normal where dem dey plant potato na where di land soft water no too dey di ground but at least water dey there, so when you plant am you go make sure sey already your ground dey soft and water dey there and as you dey plant am e get the way wey you go plant am wey di eye go dey inside den mouth go dey outside because na di eye be where di potato dey komot di eye dey on this thing na him di kom potato dey komot so once you put am inside you cover am, you go leave am there when di potato don grow when e dey grow up now wetin happen be sey di eye now don already komot potatoes for better produ produts wetin go happen be sey you go now come make sure sey you komot all the grasses wey dey affect the potato and den number second thing wey you go do be sey as di potato don already germinate e don grow, you go come dey add sand you go come dey add soil make di soil still cover di potato eye make e produce more potato because di more sand dey there di more di potatoes go spray their hands and den di more dey spray their hands di more dem go dey produce more potatoes for di farmer but if you no put di eye inside, di potato go just di potato seed go just dey there and e go spoil nothing go even grow for di farm.

Dis one dey try show how dey dey feed cat fish like if you dey do fishery if you dey farm cat fish, im dey try show how dey dey feed dem, wetin you dey use feed dem, how you go take care of dem till dey grow before you go sell dem. So all dis one now as dey dey like dis if you don get dia feed you go kon start dey pour for dem for dia water where you dey rear dem, as dem be like dis as dem plenty like dis na so you go buy plenty food becos dem sabi chop well well, dey dey chop very well and di way dis one be like dis e be like sey di water wey dey dey inside e no too plenty like dat and di way dey dey like dis dey fit dey injure each other and any one wey die dey dey feed on dat one wey die na so dis cat fish dey do, any fish wey die dey go use am, chop am and den continue to dey stay inside di water again and na so dey dey do dia own way of life for inside where dey dey feed dem.

So wetin dis farmer dey do now like dis dey dey harvest potato and di same time dey dey make ridges wey dey go replace di potato wey dem don harvest finish, as una dey see na two farmers dey work for di farm already una dey see sey dey don harvest some potato, na where dey don harvest already na dat place where dat farmer wey wear red shirt and as una go see am Im dey make ridges den di oda guy wey dey dere harvest so anywhere wey dat one don harvest dis one go go dere go make ridges. Di reason why dem dey do dis one na becos of how food dey very very scarces for dis our dear country so if you no replant am you go kon see sey di one wey you harvest e don finish as e don finish like dis you no get any oda one for your store so you go wait for anoda season wey you go plant again, so now becos dey dey do dis replanting becos season nova pass, season to plant potato nova pass dat why dey dey replant am before di season go kon pass dey for don gada enough potato for house for dia store wey dey go use chop becos of di scarcity of food wey dey dis our dear country e no easy for any body for dis country especially di poor man wey no get chi chi for e hand.

So dis oyibo man, dis oyibo man wey come from China dey try teach dem how dem go farm and harvest plenty crops Im dey pass knowledge to dem make dem understand how dem dey do am sey if dey use bigger land and better plenty seed dem go fit harvest plenty crops at di end of season. So di way dem go do be sey, dem go clear very big land get a very big land, cut am down, harvest am, then bring more seed, now na dat seed now if dem plant am dem go harvest plenty crops, no be just to dey assume sey you get better land so becos your land dey very fertile, you no go work hard, you no dey work like dat Im dey teach dem sey make dem open better land better seed, before dem go get plenty crops um na wetin im dey yarn be dat. So once dem apply wetin im tell dem sure sey dem go get plenty plenty harvest

So now after everything, after di farmer don plant im potato with di eyes facing up, now di next thing be sey dem go harvest am and after dem don harvest am finish definitely dey go carry deir potato go market. Now wetin dey happen here be sey, dey don already package di potato inside bag and as una go see sey di potato dem come cover dem with deir stem and deir leaves, dis one dey, di reason dere be sey so dat sun, sun no go come heat di potato wey dey up and den come dry dem. Una know sey potato de dey always store dem where sun no dey too enter dere. Dere dey keep dem where e dey cool so dat e no cool, e no hot but weather go dey okay for dem so dat dere no go rot ten. so as dis one dey do like dis, dere don already package am finish, de dey carry am to go market to go sell am, so dat di potato go reach market well and e no go spoil, customer go feel di potato, dey go enjoy di potato and den as una go see sey di potato sef as dey produce am, di potato get different different um colour like dat. So as e be like dis once dey carry di potato go market customer go buy am and den na di last last process wey you go do for potato farming be dis.

So dis farmers now de dey harvest their maize and to harvest maize, you go first chek weda di maize don ripe, maize wey don ready go dey dry for di farm, di leave go tuen brown and di maize cob go strong well well. Wen e don ripe, you go carry basket, den sac or wheel barrow enter farm. You fit use hand cut di maize from di stack or use cutlass cut am. Some pipu go first cut di whole maize cob before den go begin dey remove am one by one. And after de don harvest am all, de go kon gather di maize for one place maize wey dey fresh, dey go fit use cook am, eat am there. Do won wey dey fresh, de go gather ram, go house and if na stool de won stool am, de go first dey di maize mek e dey well so dat e no go spoil wen de won keep am for their store. Di wons wey no dey ready di ones wey no good, de go just use am for food, dey go just cook am, de go roast am some pipu go roast am so dat de go fit chop ama for there and di ones wey dry, de go keep am dey go won use am cook after de don bring am finish den de go commot all di leave, den de go kon leave di maize for di cob so dat de go fit commot di corn from di leave. Afta dat won, de go go grind am, if de don grind am, de go just kon form di corn floor wey de go use chop. wey de go use am do de go do am for pap or de go use am do wan swallow wey de go de chop for di house. So, ong sey di maize don already dey ready, e dey their s tore everything go dey ready for dem di maize go dey save so dat anything wey come, di maiz dey on dat very good place where de go save am where if de wa use am, de go use am, de go use to chop food, de dey use am chop food.

Now wetin dey happen here be sey dis farm na cassava farm already I don plant cassava, don already clear di farm, follow all di process, e plant d cassava and di cassava don grow all of dem don germinate, e kon do so e don reach wey di farmer wan cultivate am, so as di farmer dey use e hand dey cultivate di cassava because na local way wey pesin fit do cultivate cassava. So as e be like dis now, e dey use e hand as e dey use e hand, una go notic sey di cassava don too dey common, and some of dem dey cut and e dey too stressful because e dey strruggl with di ground even though di ggound dey very soft but still e dey struggle with am to commot di cassava from di ground because di cassava sef dey do very very well, di tuber dey enter di ground very well e mean sey di ground dey very soft and water dey dat place even though di water nor too plenty but di ground dey very soft and e dey good. Na in be sey di man fit dey use e hand dey harvest di cassava but e go raise some places wey e go use any tools, tools wey go dig di ground, e go use tools like hoe wey e go pack grass, pack sand, den e go use maybe cutlass cut di cassava so dat e go commot everything so all dis wan like dis as e don finish am, e gomek sure sey e pack all di cassava for wan area where e go begin dey treat dem maybe e go carry am go house or e go peel dem for dat farm where di cassava go dey ready for processing. E fit carry dem go market go sell, e go use am for house, e go use am dey chop with e family or e go carry am go sell so dat e go get moni kontek care of e sef.

So potato planting no be hard work if you sabi di correct way, potato dey grow well for place wey get good soil, healthy soil and small rain, potato no too like water like dat. But as e good like dat e still need small water so before person go plant potato first thing wey di person go do be say in go prepare di land before you plant potato you gats you go prepare di land well, remove all di grass and dirty wey fit disturbed di potato your soil wey you go use must soft lose and rich with comp or manure. E go good make the places no to get water because if water to plenty e fit spoil di potato den di second thing wey person go do be say In go choose potato seed wey e go plant. No use any how potato plant you go find strong one healthy potato wey get eye dat small small bug were wey dey fit dey wey dey fit dey for di body. If di potato big you fit cut am into three or two part but make sure say each part get at least one or two eye because na there di potato dey komot na di eye wey di tubers dey komot. After you don cut am leave am for two days so dat di cut part go dry small before you go plant am yes make dey leave make dey cut part make dey dry small so dat as you plant am e go make sense na after you don plant am you go dig hole and plan make sure say di hole wey you dey dig make e no to deep make e dey small because as you dey dig am like dat you go give am small small space wey you go put di potato inside, and as you dey plant am make di potato eye dey up because di thing go dey after you don plant di potato finish you go dey water as and as you dey water am you sure say rain no to dey fall because potato na plant wey no to like water. so you go dey make sure say if rain no to fall you go dey water di farm like once or twice every week after you don do dat one finish you go dey see if weed dey grow if grass dey grow you go make sure say you komot all di grass and den you go maintain your farm so dat you go komot better better potato so after you don do all dis things finish you go come harvest your potato you fit use your hand or you fit use hole make you komot your potato so dat make you get better big big potato if you use hole you go dey very care full make you no spoil di potato for inside.

so na wettin dis farmas de do after de don already plant dia potato, now na de time, now dis one na time wer dey de harvest am and as una go see sey dis one na harvest time be dis, so dey de try comot dia potato wer dem don already plant am for ground, de harvest dia potato so that de go fit carry am go market to o go keep a, for house were de go use am chop. and den as una go see sey dis one na white potato dem farm na pure white potato, dem no do de other one wer get red colour, so na white potato dis one farm because maybe sey na de one wey dem like na de one wey de like de wan chop white potato because no be everybody like de oda colour de oda potato, some pipu no de even chop that one and now dis one as e be like dis like dis after dem don do dis process now, de next thing wer dem go do be say, dem go just find one cold place de go keep am dere, if dem no fit carry am go house de go keep am for dat cold place so dat de sun no go come heat de potato come spoil am because if dem leave am open, sun go come beat am and e go dry de potato go come dry, e go lose de water wey de inside e go reduce for size so de go pack am for one cold place so dat dey go come carry am for inside dia basket or anything wer dey go carry am go house

So dis wan like dis na maize wey de don allredy cultivate for farm and before you go cultivate maize, e mean sey you don follow all di proess and di process be sey you go clear you land after you don clear your land, you go maybe turn di ground mek e dey soft so dat di maize go produce very well. And den after you don turn you ground, you o kon plant your maize. As di maize dey grow, you go dy observe dem if grass wan dey commot, youmek sure sey you commot all di grass, you clear dem so dat your maize go get free go dey free, you go use di water very well den de go produce vry well. So after two three month e don do so you go see sey de don dey dry, as de dey dry, e mean sey de dom already do for harvest so you o kon harvest dem. So dis wan like dis na kind of harvest wey di farmer him commot all di leaves wey de cover di maize because e won carry di maize come to and dis kind storage e fit be long process long procecss storage di farmer no wan use dem so e pay all di maize, e leave di maize alone so dat some go dey touch am small small, breeze go dey enter and dis breeze and sun go dey poreserve di maize, no mata wetin happen, if rain dey fall, rain nor go enter through dis place as de dey here because di up dey cover and den now dis method di maize go dey very easy mek di farmer process am, e dey very esy because e go just come commot all di seeds from di bodi so dat e go dey ready for ram to carry am go market find money, e go carry am use for house, for chopping.

So dis one like dis na another process for rice farming Now after dem don cultivate di land, dey don plant their rice dey don wait, di rice don do come turn from green to yellow Now dey go come cut am. After dey cut am, dey go come dey put am on top leda and dey go leave for dat place, maybe e go fit reach one week, so dat di rice go dry very well After di rice don dry well well, dem go come dey beat am as una dey see. Dem go beat am beat di rice All dem dey try do be sey make di grain comot leave di stem Now after dis one like dis and as dem don beat am finish Dey go make sure sey all di grain don comot, dem go come pack di stem away so dat e go just remain di grain for di leda and then dem go come knack di blue di grain to comot small small dirty wey still dey inside Dem go make sure sey dem don comot all di dirty and di small small stone wey their eye fit see. After dis one now like dis, after dis process, dem go now package their rice inside bag so dat e go dey ready for market or e go dey ready for dem to go chop for their house and dis one as e be like dis na for small small farm dem dey do dis kind method or for rural area wey development no too dey there Dem dey use dis um process dey do for rice

So dis picture show us pesin wey dey set up pesticide sprayer, dis sprayer na blue container wey get black hose and yello pump. Dis pesin don put am for ground and e dey arrange di hose so e go work properly. For di background, we see green manual or instruction, e fit be sey dis pesin dey check am to mek sure sey e sabi how di sprayer de tek work. Do ground dry and e be like sey na farm land wey de won use dis pesticide protect di farm from pest and diseases. D way di pesin tek hold di sprayer, show sey di pesi dey serious e fit be sey e won mix di chemical inside, e dey test how di thng dey work well before e go start to spray pesticide sprayer. Pesticide sprayer na important rule for farming because e help control pest wen fit spoil farm. Before pesin spray di pesticide, e good mek pesin wear glove and mask so dat di chemical no go harm dem, even di odor no go fit penetrate their nose andno go fit cause serious harm to dem and e fit mek dem dey vomit if di odor enter their nose well well. E fit be sey di pesin wey set up di sprayer, fit be farmer because sey di way e couple di sprayer, e show sey e sabi di farming well well, na him det set up di pesticide so dat e go start to dey arrange di farm well well. And e kon be like sey di pesin self dey very very active for di farming work, e sabi set up di chemical well well, and di thing be sey if e no put di chemical well, di thing no go work well well, e no go work for di farm, e no go work for wey e won use apply di pesticide. So e go good mek di pesin know how to apply di chemical with eeything wey e wan do so dat e go work for di farm well well.

so now wetin dis farmer dey, do be sey, in dey try select good tomatoes wey in go carry go give in customer for market. know sey normal normal, anyting wey you go carry go market, dat ting suppose good, so dat your customer go enjot it. so now, after in don follow everyting wey e go do for farm, in don carry in tings come house now, the last ting wey e go do be sey, na to select the good ones so dat, if in carry the good ones go market, in customers go enjoy in tomatoes, but if in carry everyting go market the way in carry dem from farm come, your customers go think sey ah, dis one no sabi, e no get good tomatoes o, see the way the tomatoes sef dey scattered, some of dem rotty, some of dem small, some of dem big. so, wetin in dey do be sey, in dey try collect the good ones mek in package dem well, so dat in customers for market go think sey, go see sey ah, dis one in bring better, tomatoes o, market o, and, by doing dat, in don already convince dem sey, in dey always bring better, better tomatoes for market, in no go ever bring someting wey, go spoil deir mind, and in no wan spoil in market. so, in suppose support, in suppose do dat process, in suppose select dem, and e dey very good sey, anytime you dey try go, market, you dey try go sell someting, e go good mek you select the good ones, so dat, your customer go enjoy your tings.

so na dis woman after she don, follow all the process for tomatoes farming. now she dey try sort dis ones out now she dey the last process wey she go carry her tomatoes go market, she dey try sort dem, she dey try gather the big big ones for one basket, she dey sort dem according to deir sizes so dat na so she go sell dem for market and dis woman as she dey like dis, dis is someone wey, her husband die, con leave am with four pikins. she dey use agriculture dey survive, she dey use agriculture dey feed hersef with her pikins, all her pikin na through agriculture she dey feed dem with. so as she dey sort dis one out like dis, after she don sort dem out she go carry am go meet her customers for market, the one wey she go carry market she go carry, the one wey she go carry go her house so dat she and her pikin go use for house, she go also carry am. after every every she go still come back with some wey she go still con plant dem again against next year so dat she no go dey stranded wey she wan go back to farm again, all dis ones na through agriculture dis woman dey tek survive because her husband don ready die leave her with four pikin, she dey try survive through agriculture because na the only way wey she fit do dey survive for dis life.

So now watin this people come do be say, dey de try show this farmers later explain to them how they go improve for their farming activities. they de explain to them all the chemicals wey them need wey de very very necessary for them make them apply for their farm before their farm go produce plenty product and they de explain the chemicals for them one by one. go de try to let them knows that, okay, if you put this chemical now na this thing, this thing, this thing will happen to your farm if you put this chemical this thing, this thing, go happen to her farm. some chemicals na fertilizer, some chemicals de kill crops for farm, some chemicals de kill grass, some chemicals de kill disease so de dey try dey try explain to dem make them may dey know how dey go do dem make dem know de kin de kin de kin chemical wey de go apply for their farm and make them know their advantages so that they go improve for their farming activities make them no too de practice the old way of farming. make them improve so that their crops too go improve and they go produce better crops.

Alright dis one na young farmers na young people wey won learn how to dey farm and dey don already bring experts wey dey teach dem how to farm so e get different ways wey go help dem sabi dis work well well e get different kind training wey dey don dey give dem so dey go fit grow better farm, make money and help di community e get different way dey go train dem e get different way dey go train dem on different farming system wey dey go learn and den dey go help di society and where dey go do dis training e fit be what class room training for dis place dey go first gather young farmers inside classroom or under shell where experts dos people wey go teach dem wetin dey go need to know about farming dey go learn about different kind soil, di best time to plant, how to take care of crop and how dey go use fertilizer for their crops all dis ones na wetin di people go teach dem so dat dey go do better farming and den after dey don finish di training for classroom now dis young farmers go go do what they call practical training na na there dey go know how to apply wetin dem teach dem no be only for classroom dem dey learn young farmers go enter farm where dem go practice wetin dem don learn dey go use hand plant seed, learn how to weed, water crops and apply manual dis one go help dem understand di really farming system no be just to dey do am for class and den e get another one wey dey fit use modern tools and machine to help dem cultivate their land e go help dem do their farming system well well but now dem dey teach young farmers how use new machine like traitors, watering system and improving planting tools dis one go help dem do farm work fast and e go give dem less stress and den people wey no won do crop farming dey fit learn livestock training, dem fit do their training under livestock dis one na young farmers wey no won plant crops dey go won raise animals like chickens, goat and cows dey go learn how to take care of dis animals wetin dey go give dem chop, how to prevent sickness and how to sell dem all dis ones na di training wey dis experts go teach dis young farmers so dat dey go become better farmers in di society.

Na dis farmers, dem don already finish all di process wey dey go do for potato and all dis process na from clearing of di land, turning di soil so dat di potato go enter very well and den selecting di good good potato seed wey go grow very well and planting it so dat e go grow well and normally sey if person dey plant potato im dey always make sure sey di eye di eye of di potato dey inside so dat e go dey very good e go germinate so dis ones now like dis, dem don already finish all doz process and dey dey harvest am now so na harvest time so wetin dey do be sey dey dey use their hands dey harvest di potato as una go see sey di ground dey very very soft and di potato do very very well e mean sey when dis potato dey grow dey give gap for di potato when they were planting, wen dey dey plant di potato dey dey give dem gap so dat di potato dey go spray hand, if di spray hand dey go do very well dey go produce seed very well so now di potato dey don already do dey don already dey harvest am and na white potato be dis one so after dey don do dis one na like dis dey don harvest am finish dem go come gather all di potato for one place den di stem dem go still keep am for one side because dey go still use di stem come plant am and harvest am again if di season still dey, and den dey ones wey dem don harvest finish dem go gather dem for one place dey go select am if e good for dem to sell dem go carry am go market sell if e good for dem make dem chop for house dem go use am for house chop but as e be like dis now as dis potato don do dey dey use their hand harvest am e mean say na small piece of land wey dey harvest so e dey very possible sey dis potato so as e be like dis dey go just carry am go save am dey go dry am make di thing di water for di potato make e dry before dey go come put am where e go dey dey for main time before dey go use am or sell am

so wetin dey happen here be sey, now these farmers don already, cultivate deir land, de don plant deir potato, de don follow all the processes. now, wetin dey happen here be sey, de dey try show the different kinds of potatoes wey dey. e get the white one, and the red one. normally potato get two kinds, e get white one, and the red one. now, dis white one, e dey a little bit different with dat white one. the tin be sey tou all of dem na potatoe but dis white one dey a little bit tasty than dat white one. now, we dey try separate the two of dem, we dey try separate the two of dem, de dey try sample white one for one side, red one for one side, so dat if dey wan carry go market, person wey wan buy red one, in go buy the red one, person wey wan buy white one, in go buy the white one. me i prefer mek i buy the white one, na the white one, me i dey eat, na the white one wey better for me. so now de dey try, comot the two of dem differently, so dat any person wey wan buy, in go choose the one, wey good for am, the one wey in dey chop na dat one wey in go buy, so dat if de no go just carry everyting go market, sey de no separate dem e no go mek sense like dat no be everybody dey chop all the two kinds.

So wetin dey happen here be sey dis yam like dis, wetin happen di farmer im plant dis yam, im put am for ground im no apply any chemical wey go prevent disease make dem no attack dis yam so as im put dem for ground like dat na so dis disease enter oh, termite go meet di yam dey chop am sotey di yam kon rot ten inside di ground naim dis pesin now dey kon dig am out dey dey try explain sey e dey very important sey before, before you plant your yam make sure sey you rub am chemical for body or as you dey plant am make you apply chemical wey go prevent disease make dem no attack dis yam becos if disease touch di yam definitely dem go spoil di yam and if dem spoil di yam di yam no go grow di yam no go grow completely, dey dey destroy yam and di havest no go gud di farmer no go get better yam infact di yam sef dey no go even grow anyway dey go all die for ground dere. So e dey very important make sure pesin wey dey do dis farm make im apply chemical so dat dis yam dem go grow as dey dey grow di farmer sef go get better harvest so dat im go carry go market.

So for my area, we dey do plenty farming we dey farm rice, we dey farm groundnut, we dey farm maize, cassava palm oil and animal farming, but di one wey I go like talk na groundnut farm and maize farm. Now for groundnut farm wetin we dey do be sey, before we go start di farm, we go clear di di grass. After we don clear di grass, we go apply chemical, come select groundnut wey good, then we dey go plant dem. After dey don reach three month, we go go comot dem from ground we go keep dem for farm, dem go reach like one week. Na after dat one week we go just harvest dem carry dem come house and na di same thing we dey do with maize. Maize, but dat one for maize, maize be like dem get two kind, dem get di one wey dey reach two months, dem get di one wey dey reach three months. Now after we don clear land, we don harvest everything we go harvest dem. We go carry dem go house go store dem under sun. But first we go leave dem make dem dry for farm before we go carry dem come house come store dem where sunlight go touch dem small, air go also touch dem small

So we get plenty plenty crops wey we dey grow for our area but make I discuss how we dey do maize how we dey farm maize. Now di practices wey we dey do for maize farming be sey first thing first we go do, we go first clear di land After we don clear di land, we go pack di grass for one side then we come apply chemical again, chemical wey go kill di grass to their root After we don apply chemical finish, then we go bring pipo or we go do ridges after we don do ridges finish na we go come bring di maize seed come plant am for ground. After we don plant am then e go grow like two weeks, three weeks, after e don grow finish, as dem dey grow we go come apply chemical um we go come apply fertilizer so dat dem go grow well so dat dem go produce well so dat their, their, their comb go dey very very big. So after three months na, you go see sey di maize don do, dem don turn from green to yellow dem go we go allow dem, dem go dry finish for di farm, then we go come dey harvest dem, come dey cut am cut am, those one wey big as we dey comot am from their stem, we go we go leave dem with their cover. Di ones wey dey small small we go comot all their cover leave dem then after dat one we go come package am carry dem go keep for store

So now make I explain how we dey select some seed before we go plant am and e go result to better farm, now if person dey farm groundnut and him no do selection dat farmer go end up planting groundnut wey don already rot ten for inside but e know no sey dey don rot ten so wetin dey happen be sey wetin dey farmer go do be sey we go select am we go make sure sey we select all di rot ten rot ten groundnut all di small small groundnut wey we know sey even if we plant am dem dem no go good dey no go grow well so we go komot dem all of dem we go leave di big big seed wey dey dey very good dey dey very matured na dat one we go come plant am because we know sey dat one all of dem go go germinate and den if dey germinate den we go start to dey follow all di procedure wey we go do so dat we go harvest plenty produce and den dat one for maize be sey e dey very similar, even for maize self e get some maize wey di seed already ant don already chop am small small hole dey inside so dos ones dos kind seed if you plant am dey go just rot ten for ground dey no go grow because already ants don already chop di seed wey go suppose grow so we dey select dat one we dey always keep dem aside den dey ones wey good na dem na dem we dey carry plant for ground and den another one be sey na di rice farming na dis rice own be sey before we go plant am we dey soak am inside water den di ones wey dey go dey under di water di ones wey no good dey go dey ontop di water so we go now di pack all di ones wey no good, we dey try separate dem by so doing you go see sey all di good good ones dey inside den di bad bad ones dey dey up so we go komot all di bad ones pack di good ones wey dey under carry dem go farm go plant am for farm.

for my locality, animal wey de dey rear pass na cow u are not see we wey come from north, cow dey very common. cow dey common, goat dey common, dog dey common, sheep dey common, chicken dey common, am but di wan wey common pass na goat and cow da wan dey everywhere and i know sey fulani pipu fulani pipu dey everywhere for north so and every fulani man you go see sey in get like more dan two hundred cows hundred goat and sheeps so na da wan dey very common for my area snd de dey try maintain dem very well, so all dis chicken, all dis duck, all dis other animals, de no dey like di way goat and sheep and cow dey awa area. me wey dey north, you see sey na dis wan dey ver common for awa area and de dey help awa life very well bicos na there we dey buy meat their meat dey everywhere and their meat no too expensive like dat even though chicken dey but goat and cow their own dey very cheap for us.

so mek i describe rearing of goat now the way we dey rear goat na e dey in the two ways the one wey be sey we fi lock dem inside house mek dem dey inside their room we go dey always find dem food con give dem dere mek dem chop because pipu dey farm near hou near houses and now if we con release dem go chop food by deir sef dem go enter pipu farm go do destruction and e go cause wahala. another one be sey, we dey carry dem go tie dem inside bush on top, we dey tie dem for tree so dat, dey no go, comot any how go chop pipu things for farm so we dey always tie dem mek dem chop dere, and den another one na cow, dis one for cow, na almost the same thing but cow own de dey a little different, because for cow, you go carry dem go far where you go dey you go dey observe dem as dem dey chop grass, you go dey follow dem mek dem no go enter person farm go chop deir crops. and dats if dem plenty but if dem no plenty if na two, three, four, you fit go inside bush tie all of dem mek dem chop later in the evening you go con carry dem go back house.

um the way we de rare cattles for our area e dey in two ways, one you fit carry the cattles go bush go tire the cattle make the cattle no go far. reason na because people de farm near houses inside town so, if you allow this cattle make them go by theirself dey go, go chop people crop for farm and e go bring problem for area so, we de carry them go bush go tire them for tree make them chop grass there. in the evening we go go bring dem back house then, another one be say, dey dey ge dey dey get room na inside that room, na there we de always lock dem and as we lock dem, we go go bush go cut grass for dem come give them the grass, any food wey de want chop na for inside that room dey de chop and if dey want commot, na for dem to come outside, maybe make dem come collect sunlight, maybe dem go give dem water make dem drink so that, if dey allow this thing make dem commot outside dey go go cause distruction for area, come chop people crop for farm and e go bring problem. na the two ways wey we de use rare cattles

So pigs, di way we rear pigs for our area e dey in two ways di first one be sey now pigs na animal wey dey very very stubborn and na animals wey like water poto-poto where dey go go lie down because dey too get fat so where dey dey rear dem be sey dey dey put dem for their own house and na there dey go dey bring their food normally their food wey dem dey chop be sey na food wey don sleep any swallow wey don sleep like maize wey dey turn am to swallow dat one wey dey don di don chop for house and e don sleep so dem go pack am pack am plenty come dey give di pig make dem dey chop after dat dey go still allow di pig make dem komot small come lie down for poto-poto where dey go relax where dey go get breeze enter their body because na things wey like water and den another one be sey, some people go allow di pigs make dem go close to river side where dey go dey dig di ground with their mouth or their nose because that their nose dey very very strong so as dey dey near dat ground dey go dey dig and dey go dey get their food from there and den since dey dey close to water dey go just find very cold place where dey go lie down calm their self den if night dey do like dis, pig wey sabi road dey go begin dey go house or di owner go come dey find di pigs so that im go carry dem go lock for their room to prevent people make dem no steal am and den if already di pigs dey inside their house and dem dey bring dem food na there dem go dey sleep, dey go carry dem go outside small den dem go carry dem come back dem no go allow dem make dem go far because dem fit cause wahala for area, dem fit go destroy person farm or even destroy person food for house because pig na animal wey no dey hear dem go dey chop any food wey dem no sey chop

um now poultry farming for my area, dem dey different way um. Now we get two kinds of poultry wey we dey farm for my area. We get di local poultry and di hybrid poultry. Now dis local hybrid Dem dey always find food make dem chop by theirself. Wen day don break like dis dem go pour dem small food for inside house. After dem don pour food for dem for inside house, den dem go release dem, dem go go out, dem go go dey find food by theirself dey chop but you see dis hybrid dem dey always dey inside house, dem dey always get their own kind of food, dem dey always get their own kind of water. Everything their own na different we dey always find way wey go give dem their own things different especially their water sef, their water we dey try mix dem with wetin go make dem grow, wetin go make dem chop food, wetin go kill all di disease wey dey their body so we dey always try give dem their own treatment different because dem na small thing you go hear sey dem don die. So we dey always take good care of dem, we dey give dem their own food different sef. dey get two kind of food wey we dey give dem but you see dat local one dat local one once dem don comot outside, dem go go chop their own food anything dem chop dem go just chop den later in di evening you go see dem don come back house by theirself come sleep

So base on dis poultry farming wetin we dey do be sey we get di hybrid. Now dis hybrid For dia wata, e get di way we dey treat dia wata, dia wata we dey always put chemical wey dey make dem grow, chemical wey go make dem chop food, chemical wey go kill disease for their body Even their room self where dem dey sleep, we dey always make sure sey e dey clean. We dey clean am every two two weeks so dat if their if di room dirty, e go affect dem and dis hybrid, dem no want something wey go wey go disturb dem dem no want something wey go come bring problem to their health so we dey always keep their room clean and their food self e dey of two kind, one dey small small, one dey big. So we dey always mix di food so dat wen dem chop am, wen dem chop am e go better for their body, dem go grow well You go see sey your your poultry dey dey very well Dey go grow, nothing go like dey affect dem, dem no go dey die anyhow, but by di time sey you no give dem better food you no clean their room, you no give dem better treatment for water you go see sey, number one dem no go too grow even if dem grow, dey no go dey heavy like dat and dem fit dey die anyhow, because you no dey take good care of dem

So mooch, mooch na something wey people dey put for top soil to help plant grow well. Na fertilizer wey dey help plants grow and e dey very very different types of mooch because no be only one type of mooch people dey use. We get organic mooch, we get plastic mooch, we get straw mooch and peg mooch. So now, e depend on the kain farm wey farmer dey do. You go select the best mooch wey e go do. So for organic mooch dis one na natural mooch, na natural mooch like dry leaf, grass cutting, wood chips and cocoa shell like all dis farmers wey dey cut their grasses wey dey prepare their land. So all those trees, all those grasses if dey leave am for dat ground dey fit turn to organic fertilizer. So all dis one na na organic mooch wey we dey call. So, e go good because e go turn to compose later and add better nutrient to the soil. E dey help keep water for ground and stop weed from growing. So dis kain mooch now, once farmer don practice am e dey help to control water and e dey also help to stop weed from growing for the farmland because already e don already cover the soil wit grasses and another one na plastic mooch. Dis plastic mooch na na mooch wey dem lay for ground. E dey keep heat and water, help crops like tomato grow fast but e no dey add nutrient and e fit be wahala to remove after the farming so na dis kain mooch na mooch wey no dey add anything. E no dey any nutrient to ground. E go just do am to maintain heat and water for the soil and dis kain mooch now, e dey good for tomato to grow fast Another one na the straw mooch. Dis straw mooch na dry stems from crops like rice or wheat. E light, e dey stop weed, e dey help soil soil no dry quickly but if, but if breeze blow, the mooch fit scatter yes, e fit scatter. The last one na the peg mooch. Dis one na from tree bed. E heavy, e last long and e fine for flower garden. E no too dey add nutrient but e dey control weed well well. So all dis kain mooch now na how the farmer wan farm na him go select one but the best mooch wey dey good na organic mooch.

So if farmer plant melon directly for ground, e get some good advantages and the advantages na dem I go mention now. Number one be say no shock for plant. Melon wey dem plant directly no dey suffer transplant shock like the one dem move from nursery. E go grow strong from day one. E go dey very very active, e go dey very healthy. Number two be say cheaper, e go dey very cheaper. You, you no need buy seedling, you no need buy seedling tray do extra work for nursery, just plant am straight. Yes, because you no go stress yourself. You no go stress yourself dey plant the seed, you go dey water the seed but dis one as you just plant am directly for ground na so e go grow up by itself. You no go stress yourself, you no go water the thing. You no go dey observe how e dey grow because e don already plant am directly and den number three be say better root grow. Yes better root grow because e no go move. The root go grow deep and spread well for ground. Yes because already you don already plant am for ground so the root dey go grow dey go enter deep inside the ground and dey go strong, dey go dey very very active. Den the number four be say less work. E dey remove wahala of moving seedlings and replanting dem. So dis one be say if you plant am directly for your farm you don't need to go say you go remove am come dey plant am again, no. Dis one na as you don do am, you don am once. You no go stress yourself again. So dis advantages now dey dey very very good and e dey very very important for farmer. Now, the one for transplanting be say e also get advantage but the advantage no too dey like the one wey you dey plant am straight. So number one advantage for transplanting be say early start. You fit start for nursery wen whether good or e no good. Yes, whether na the season for planting or e no be the season for planting because say na nursery you go plant am, you go dey water the thing and e go grow. Den another one be say na select better plant. You fit choose a strong seedling wey look healthy. Yes you fit choose better plant because you go keep dem for your house. The last one be say e control pest and disease. E go dey easier and manage small plants for nursery before you carry dem go farm. You go dey maintain dem, you go dey check dem, you go dey see if something dey affect dem because dey dey close to you.

Mould and flat bed na two common ways wey farmers dey take plant yam and each one get e own wahala and benefit dat mean sey each one get advantage and disadvantage. So for the mould planting, for de mould planting mean sey farmer go pack soil come form small hill mould before dem plant di yam. Dis method dey better for area wey water dey plenty or soil no too get correct drainage, Dis mould the help di yam get space to to grow well and avoid root rot. Yam wey dem plant for mould dey usually big pass di one wey dem plant for flat ground because e need more work and energy to build di mould. Yes, dis kain farming, dis kain yam farming na di one wey most people for villages dey practice. Dey go gather di soil, after dem don gather the soil, dey go make sure sey di hill dey very very well, e dey very big so dat anytime wey dey come plant the yam, di yam go do very well e go enter the mould very well e go form better better big big yam. Dis method na the method wey most people dey use and then for the flat bed planting na when dem plant yam for flat ground, where dem clear and arrange. E easy to do and e no too take time or energy like mould or if rain too much or di soil no drain well yam fit spoil because water go gather for ground, e better for area where soil dey sandy and water no dey plenty. Dis one na when farmer see sey im farm dey very okay, so de go just plant dey yam inside soil directly. So dis method now, if farmer wan practice dis kain farming, e go make sure sey dey farm no dey hold water because yam na plant wey no too like water like dat, so if yam come dey ground and water come dey dia dey yam go rot ten for ground, e no go do very well. So dis kain farming now dey very good make di farmer dey use sandy evironment dey place wey dey sandy wey no dey hold water make im use am do dis kain yam farming but di better one na dey mould one. Dat mould one dey very very guaranteed because even though e hard, e hard but e dey give better better yam, e dey give big big yam for farmers.

So like dey talk everything wey get advantage get disadvantages, now dere advantages of mould be sey number one, for wet or waterlogged soil mould dey help yam avoid too much water so e no go rottie so because dey don gather dey soil for one place, as water come, water go just comot so e go make the yam, e no go rot ten for inside dey soil. Another one be sey for clay soil wey dey heavy mould give space make yam grow well, so e dey very very important because for clay soil normally clay soil dey always hold water so if dey come form mould now e go make am dey heavy and then e go make dey yam get space. Another one be sey e good for raining climate because mould dey help dry water fast. Yes, because if na raining season and rain come fall if dey rain fe fall plenty as dey dey enter dey mould na so dey go dey comot because dey soil wey dey form the mould, e dey very open. Now another one sey mould, yam wey grow for mould dey dey always bigger yes because dem dey enter dey soil very very well. Now dey disadvantage be sey you need plenty energy and time to build deyy mould, yes if you dey do dat mould you go need energy and you go need time becaus e dey very hard to form dat mould. And then another one be sey for dry soil or dry climate mould fit dry quick and no keep water well. Now if you come dey find yam and e happen sey water no dey too fall for that area and any litle water wey fall e go comot so e go dey very very bad for the yam because dem no go too get water wey dem need. Another one be sey if the soil no too get nutrient, building mould no go change at allll, e no change much, yes, If dey mould wey dem dey build e no too get nutrient, e go cause wahala for dey yam so na dis one be advantage and diasadvantage wey mould get. Now lets check full dey flag one now then advantage of flat flag one be sey is easy and fast to prepare, yes e dey very easy. very easy because you go just clear dey gland de land and plant. And now another one be sey e work well for dry areas where water no too dey because yam no to like water so if you plant am dia, e go dey very very good. Another one be sey for sandy soil flat bed fit hold small water make yam grow well, yes. Another one be sey e no need much energy like mould, e no need much elergy, now dey disadvantage be sey for wet or rainy places water fit gather for ground and spoil the yam, yes because yam no too like water like dat so e go spoil am. Another one be sey clay soil e hard make yam grow well because grow, ground dey hard. Another one be sey yam size fit small pass dey one for mould because dey no too enter the ground, so e go good make farmer know which one go better base on dey soil and dey climate wey im farm dey dia.

Raised bed farming na when person gather soil make e high small for farm like beds wey dem raise from ground, e dey very good for tuber crops like cocoyam and yams, yes e dey very very important if you wan do better farming and if dat farming na tuber crops e dey very good make you do dis kain farming, make you raise dey soil make dem dey very very okay so that tuber crops fit enter dem very well. Now before you go plant definitely you go do soil preparation, so to do soil preparation now, to start am you go clear dey land remove weeds and tree roots roots wey dey very very big for inside ground because you go need dig the soil, so after you don do dis thing you go dig di soil well make e soft and mix am with compost or animal dungs. Dis one go make di soil rich and help dey yam or cocoyam grow well. Raised bed dey allow soil get better air and water flow because already you don already mix am, you don already dig the ground, de dey very soft and e go allow water to flow inside easily. Then after you don do your soil preparation, another thing be sey na water management. For rainy season, raised bed dey help make water no gather for where dey crops dey. If water too full for ground e fit spoil the tubers, raised bed go help water pass through well and avoid flooding. now for dey season you fit use drip irrigation or small small watering to keep dey soil moist, to keep am wet because e dey dry but if na raining season, dey water, if water full for ground e go spoil dey tuber crops so now raised bed go allow the water make e flow out small small and then if na dry season, you go use irrigation so dat you go dey water dey dey tuber crops and then because na raised bed e go help hold dey water. Now for dey pest control cocoyam and yam get pests like yam beetles, nematodes and leaf-eating insects. you fit use nail leaves sprayer or pepper water to chase dem. Now, dey best thing be sey you go dey rotate different crops every season for instance, you no go plant yam for dey same place every year because already e get pest wey dey affect dey yam, so dis wan go reduce pest wahala, also keep dey farm clean and remove infected plants quick quick so dat e no go spread and e no go dey too much for dey farm.